Hawaasa jechuun uummata mormiidhaanbakka tokko jiraachuu fi walitti dhufeenya hawaasummaa kan qabudha. Maatii jechuun kan walitti dhufeenya dhiigaa qaban mana tokko keessa jiraatan jechuudha. Fakkeenyi hawaasaa fi maatii. maalidha?

Uumama jechuun lubbu-qabeeyyii fi lubbu-maleeyyii kan of keessatti qabatuu fi uumamaan kan argamee dha. Naannoo jechuun immoo bakka lubbu-qabeeyyii fi lubbu-maleeyyiin itti jiraatanii dha. Fakkeenyonni uumamaa maal fa'a?

Maashinoota jechuun; ilmaa namattin Kan hojeetamanifi humna, dadhaabii, yeroo Kan qusatuudha. Maashinoonni isiin itti faayyadamtaan maal fa'a?

Uumama Jechuun; Lubbu Qabeeyyii fi Lubbu Maleeyyiin Kan uumamaan itti argaman yoo ta'u, naannoo immoo Kan isaan keessa jiraatanidha. Garaagarumman uumamaafi naannoo maali?

Rifeensa jechuun qaama namaa fi beeyiladoota irratti bakkee garaagaraa irratti kan argamuu fi haala amala namaa fi fayyummaa beeyiladoota kan ibsudha. Fayidaan rifeensaa maali?

Qonna jechuun kan dhalli namaa kuduraa fi muduraa ittiin oomishuu dha. Qonna eenyuutu qota?